Amarobine kw'ishura ashaje cane, ariko nta ikibazo koyako ayo marobine tuyakoresha iyo tugiye kumisa impuzu tugiye no guhanagura ibirato vyacu ayo marobine amaze imyaka myinshi cane natwe twayasanze ashaje.

Iyo ndiko ndakina n’abagenzi banje mba ryohewe cane kuberako iyo ntashe muhira sindonke abantu dukinana kuberako ndivukana rero barabizi na bo ntibigera banyankira yuko dukinana.

Ku mashure bafise abanyeshure benshi birakeneweko haba hari ubwwiherero bwinshi rero ni yo mpamvu kushure kwa basa bose hari ubwiherero burenga cumi bw'abakobwa n'abahungu.

Uno musi batwigishije umukino mushasha uwo mukino rero mukuwukina bisaba ko muba mwagize imirwi itatu canke ine, iyo migwi rero uca ufata ugashiraho indobo imbere yayo hama indobo uka yuzuza amazi rero abana bakaza bariruka kumurongo kumurongo abatangura guheza ayo mazi mu ndobo nibo baba batsinze.

Abakobwa iyo bagiye kwinonora imitsi hari imikono itandukanye bakunda gukina. Uno musi rero bakinye umukino witwa ngo iyo nshavuye. Rero iyo umaze gutsinda incuro cumi ni wewe uca utwara umukino.

kwinonora imitsi n'ikintu ciza cane kwinonora imitsi rero muri kw'ishuri mu bikorera hamwe n'abandi muba mwigana uyu munsi rero tugira twinonore imitsi nka masaha abiri hanyuma duce dutaha muhira.

Unomunsi, naje gushigikira mukuru wanje, arik'arakina umukino w' amaboko. Ariko, abandi bana ntibabizi k'ari mukuru wanje, kubera ko boca bibaza ko nishima.

Uno munsi, abanyeshure bo kw'ishure ryitiriwe umweranda Pahuro, riri mu gisagara ca Bujumbura, ryaje gukina n'ishure ryacu riherereye i Ngozi; umukino wagenze neza, twabatsinze, batashe bataryohewe.

Kw'ishure sinkunda kuja mutuzu twa sugumwe kubera ko, mba mbona umenga ntihasa neza cane. Rero iyo ngiye kw'ishure, ndihangana mpaka dutashe kumugoroba.

Kw'ishure iwacu harashaje cane, iyo ugiye mu kazu ka sugumwe ubwoba buba bwakwishe kubera ko wibaza ko hoba hariyo ibikoko kubera ukuntu hashaje cane.

Kwishur'iwacu nihanini cane kandi niheza. Iminsi yose kuwa gatandatu rero, turaza kwishure kugira dukorere amasuk'amashure twigamwo. Rero kugira dukorope, birasaba ko tubadufis'ibikoresho bikwiye. Mwarimu wacu, yabidusohoreye vyose, tugire gutangura gukoropa.

Iyo nshoboye kwinjiza umupira ndaryoherwa cane. Rero uno musi, abatahora banyemera babibonye ko ndabishobora kuko ninjije hari abantu benshi cane.

Unomunsi, hari ihiganwa ry’abanyeshure bazi kwiruka. Bakoze imigwi itatu, hama rero baraza bariruka kuva kuwambere gushika kuwanyuma , abaza gushika ubwambere bose bahejeje kwiruka nibo baza gutsinda.

Mu murwi wo kwishure abana biruka numurwi wabanyeshure umunani hamwe numuntu abafasha rero uno munsi nanje nabayemwo muruwo murwi tugiye kwiruka

Uno munsi ntitwaronse abantu baza kudushigikira cane ku mukino wacu. Ariko twamenye y'uko ari kubera hari izuba ryinshi. Hari abariko bararabira umukino impande y'amashuri.

Unomunsi habaye umukino iryoshe cane, unomunsi rero hahanganye amashure abiri akundwa cane mu gisagara ca Bujumbura. Rero jewe nashigikiye ishure rya Skeppers ryo mu Nyakabiga.

Ikintu ca mbere batwigisha tugeze kw'ishuri ni uko dutegerezwa kuza dusa neza twoze n'impuzu zacu zose zisa neza n'ibirato bisa neza ikindi bakurikizaho ni ukumenya ibikoresho dukenera iyo tugiye mubwiherero.

Irobine ryo kwishuri iwacu n'irobine ry'abana bato , n'irobine rikoresha abana bari hagati y'imyaka ine n'imyaka cumi, riri hasi kugira bose bashobore kurishikira .

Ishure ryacu n'ishure ryigako abakobwa gusa rero niyo mpavu bahashize ibigega bine vyamazi kugira abakobwa ntibazokwanke kuja mw'ishure ngo ntibabonye amazi yo kwoga.

Uno musi abigisha kw'ishure iwacu baza kuba baryohewe kuko ndabizi ko uno musi uno mukino ari twe tuza kuwutsinda. Rero tumaze amezi abiri twitegura kandi vyose vyagenze neza.

Mwishuri iwacu kiretse umuntu agiye kwinonora imitsi canke iyo hari imikino twese twama twambaye impuzu zimwe z' ibara ry' ubururu.

Kugira ngo abanyeshure ntibamare umwanya munini mu bwiherero, bafashe ingingo yuko aho gukarabira intoke bahashira inyuma y'ubwiherero, uko rero abanyeshure ntibagitebayo kuko baba bashaka gukaraba ngo basubire mw'ishure.

Abanyeshure , iyo hageze amasaha yo kuruhuka , baca basiga amashakoshi yabo mw’ishuri bakaja hanze bakaruhuka. Ntibiba bikenewe ko bayasohokana kuko ntamusuma aba ahari.

Kwi shure iwacu kubera ko ibintu vyose biri ku murongo n' ubwiherero abanyeshure bafise ubwabo abana biga muw' indwi kugera muw' umunani bafise umuryango wabo gutyo gutyo.

Uno musi mu bwiherero bwo kwishure amazi yari yakamye, rero bari bazanye indobo nini kugirango abe ariyo abanyeshure baza barakoresha, ariko mu masaha ya satanu iyo ndobo yari igaragara.

Abana babiri mugisha na kwizera nibo bonyene basigaye kw'ishure, abavyeyi babo basigaye bateba kuza kubatora hasigaye ko tuzobandikira tukababwira yuko atari vyiza ko abana basigara kw'ishuri bonyene.

Kw'ishuri iwacu turakunda ibintu bidufasha gukoropa rero no musi umwigisha wacu yabiduteguriye vyose kugira ngo dutangure gukora amasuku tuza gukora amasuku mu mashure atandukanye.

Ku ishuri wacu ubwira dufashe gutahura abana bakiri bato ko utuzu twasi ugumwe dutandukanye ku bahungu no ku bakobwa twahamagaye umwana azi gucapa Cane aracapa umuhungu ku myiherero y'abahungu acapa n'umukobwa ku myiherero y'abakobwa.

kabura ahereje kwinjiza amanota atatu mu mukino w'amaboko witwa basketball. Uwo mukino yawukinye kuva kera ubu rero ni we wa mbere kw'ishuri ryose.

Utuzu twa sugumwe tw'abakobwa twama dusa neza n'imiryango yaho yugaye. Ariko iyo ugiye mu tuzu twa sugumwe twabahungu, usanga ata suku ryinshi rihari n'imiryango yose yuguruye.

Kera narashaka gukina umupira wamaboko witwa basketball ariko ntivyakunze, ariko ntakibazo ubu unye nja kuwuraba minsi yose kuwagatandatu aho bitwa kuri Park.

BASABOSE yari yakubaganye cane mur'ino ndwi rero une munsi kuwagatandatu bari bamuhaye igihano cogukoropa ahantu abanyeshure bahora bavugiriza ingoma

Abavyeyi banje barantegurira ibintu vyinshi iyo ngiye kw’ishure, barantegurira icupa ry'amazi mu gihe nogira inyota, bakantegurira n'ibikoresho mbankeneye mu gihe ngiye mu kazu ka sugumwe.

Mugisha mu mashuri yagiye kwiga hanze bisaba ibintu vyishi ariko murivyo bintu akenera arakenera imashine mu dasobwa eka ayifise kw'ishuri, ku kazi akayigira no muhira.

Iyo hageze muvyo kwiga, umuntu wese aba yemerewe kwiga, rero uwitandiriye canke uwutitandiriye bose baremerewe kwiga ivyo bashaka.

Utubati two ku ishure iwacu kera twari dusize ibara ry'umuhondo, ariko mwarimu wacu yaravuze ngo reka barisige ibara ryera kugira hazobe hasa neza igihe cose.

Kwizera uno musi yarafise umunezero mwinshi . Bagenzi biwe Mugisha na Bizimana biganye mu gihe bari mu mashure yisumbuye baje kumuraba ahantu afise akazi gashasha.

Ku mashure iyo bariko barubaka, barashiramwo utubati kubera ko mu bintu abigisha n’abanyeshure bakeneye, barakeneye kubika ibitabo n’ibindi bintu baba bakeneye bariko bariga canke bigisha.

Umwigisha wacu yashitse aho tuza kwigira ubwambere. Yambaye itaburiya yera, ariko aratwereka aho umwe wese ategerezwa kwicara, kubera ko agiye kuduha ikibazo.

Kwiga turikumwe n'abandi ni ikintu ciza cane. Hari ishuri twigamwo, iyo udakoranye n'abandi mwarimu ntavyemera. Igihe twikorana gusa, ni igihe tuba tugiye gukora nk'ikibazo.

Uno munsi, twatanguye kwiga ibintu bigoye cane; nabibonye aruko dutanguye kwambara ibintu bidukingira intoke, bikadukingira no mu maso, ahari umunwa n'amazuru.

Nsengiyumva n'umugenzi wanje kuva kera, uno musi rero yatwenze cane kubera aryohewe abonye ahantu yaronse akazi n'ahantu azoza arakorera, ivyishimo biramurenze abonye yuko amashure yize atapfuye ubusa.

Gukora mububiko bw'ibitabo nakazi keza cane .Ariko birasaba KO uba Uzi gukoresha imashine nyabwonko Kuko niyo igufasha kumenya ibitabo vyawe Uko wobipanga ababitiye nabatarabizana ndetse unashoboye nukumenya ivyatakaye utamenya samafaranga urihisha umuntu yagitaye.

Mu bitabo nkundo gusoma hariho ibitabo vy' ibiharuro rero unomunsi nazindutse kare ngo nshobore kuronka igitabo kubera ko bari batubwiye yuko unomunsi baza kuzana ibitabo bishasha.

Ahantu tubika ibitabo kw'ishure hariho n'icuma kizana umuyaga gifasha ngo ibitabo ntivyononekare, bizomare imyaka myinshi cane na batoyi bacu bazobikoreshe.

Kw'ishuri dufise igipapuro gicafyeko Afrika yose. Rero ico gipapuro barakimanitse batubwira y'uko umwaka utegerezwa kuzohera twaramenye ibihugu vyose biri muri Afrika.

Ibintu nzokwigisha abanyeshure muri notwi vyose ku wa mbere ndabimanika ahantu hamwe kugira ngo abanyeshurire babe barabona ivyo tuzokwiga.

Munzu babikamwo ibitabu kw'ishure twararyohewe twumvise Yuko bazanye intebe nimeza zokwicara kugirango umuntu adashoboye gitwara igitabo agisomereyo.

Gusoma ibitabo bitanga ubwenge bwinshi. Kuva mwigisha wanje ambwiye ayo majambo, nihaye ihangiro ry'uko nzoza ndasoma igitabo kimwe ku ndwi ku ndwi.

Ishure ryacu, sirinini cane. Rero , munzu yububiko bw’ibitabo bashirayo nibindi bintu bitandukanye. Rero, turiko turiyumvira ,ukuntu twofasha kwishure ,bakubaka ahandi hantu tukagira inzu y’ububiko bunini bw’ibitabu , kugira tuzoze turaja gusomerayo.

Kw'ishure iwacu tuba dufise ibibaho vyinshi, haba hariho ikibaho kir'imbere nikindi kibaho kir'inyuma ,ikibaho rero kir'inyuma tukaba dushiraho ibintu tuzomara nk'ukwezi, canke amezi abiri twiga kugira tugume tubibona tubifate mu mutwe neza.

Abigisha babafise icumba cabo co gukoreramwo aho abanyeshure badapfa kwinjira kugira umunyeshuri ahinjire arinda kudodora, kandi akaba yari asanzwe afitanye gahunda n'umwigisha bagiye kubonana.

Mwarimu wacu, n'umwarimu mwiza cane, turakunda ukuntu yambara kuko yambara yiyubashe. Ikindi dukunda cane, n'ibisuko aba asutse, natwe twiyumvira ukuntu tuzobisuka nitwakura.

Murumuna wanje igihe yatangura kwubaka yaratubwiye neza ko akunda amabara menshi. Rero yahisemwo amabara arenga ane azoshira ku nzu yiwe. Asha! Nawe nimba ukunda amabara menshi uhageze woryoherwa.

Biragoye kwigisha abana batoyi bari hagati y'imyaka itandatu n'imyaka cumi. Ariko , niho hantu hambere abana bagirira ubumenyi bwinshi .

Kw'ishuri wacu abana ntibemerewe kuba bakihari gushika sa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu, rero sa kumi n'imwe iyo bavugije ikengeri kugira abana batahe abana bose barataha bakabafise iminota mirongo itatu kugira bose ngo bazobe batashe tumenyeko iyo batahe se bata shiye bagashika meza.

Kw'ishure aho senga iyumva yiga harashaje cane n'ahantu bari bashize amayesikariye harashaje cane ntiwomenya ko yigeze kuhaba rero bariko barasaba abanyeshure ngo babwire abavyeyi bae ra amafaranga hamwe ngo iryo shure basubire barigere nka kera.

Abana bo kw'ishure dukoreshe ibintu bitandukanye kugirango bamenye indimi nyinshi, rero mur'uno mwaka twatanguye kubigisha icongereza, twaciye ducapa k'urupapuro amajambo makeyi bakwiye gutangura kumenya tuca turayamanika.

Abanyeshuri bokw'ishuri yitiriwe umweranda pahulo n'abanyeshuri bakunda kwiga cane iyo babwiye ngo batahekaye amasaha ataragera ntibavyemera bagumwa kubwira ngo oya mwarimu aracasigaye imwanya.

Sinkunda intebe zo kw'ishuri mpamvu ntazikunda ni uko ishuri nahoranigako intebe zacu zari zifise ahantu sow gushira amakaya, ariko izi nta kibanza gihari rero amakaya yacu aga umarwa hasi.

Kw'ishuri wacu twigatura abana benshi, h’akarorero mw'ishuri wacu hari intebe zirenga mirongo ine bisiguye yuko harimwo abana mirongo mu munani korako twicara turi babiri babiri.

Inyuma y'amashure yacu n'ahantu tugiye gukorera isuku, twari tumaze amezi atatu atasuku tuhagirira, ariko twahaciye dusanga haracafuye cane, haduteye isoni natwe, none tugiye kuhakora.

Abana bari hagati y'imyaka indwi n'imyaka cumi n'ibiri, ntibaba baramenya gufata k'umutwe ibintu vyose, rero amatariki yaho tuzokorera ibibazo tuguma tuyanditse kubibaho kugirango bayibuke.

Abana bakiri bato ba bakundana cane kwizera ni mugisha misi yose iyo bagiye kw'ishuri bagenda bafatanye eka ba bashaka no kuba bambaye amashakoshi ashaka kumera kumwe, ariko twabahaye amabara atandukanye kugira ntibazozitirane.

Abana bo kwishure ritoya rya Muyinga barabizi ko bashobora gukinira ahantu ahariho hose, ariko iyo bageze ahantu hari umuzingi wamabara menshi barabizi ko batemerewe kuwinjiramwo.

Intebe zo kw'ishuri wacu zirashaje cane rero umuyobozi yatubwiye ngo twige cane dukore neza bazoduha imfashanyo umwaka uza twayohewe, kubera ko tuzoronka intebe nshasha.

Kera twarakunda gukina umupira w'amaguru, rero vyasaba ko twikorera ibaro kuko tutaba twarutse amahera yo kuyigura, rero twakoresha amashashe menshi hamwe n'amatopito kugira tuwufatanye sa vyaribihe yiza cane.

Impande y kwishure iwacu hari ikibanza kinini imodoka zishobora kuparikamwo. Izo modoka kenshi zihaza ziba ari imodoka z'abavyeyi baje gutora abana. Rero abavyeyi barabiryoherewe cane ko batarinda barasigana iyo baje gutora abana.

Ibujumbura haba izuba ryinshi cane, rero abantu benshi barateye ibiti kugira ngo imodoka zizoze ziraronka ahantu haziparika hari agatutu.

Kuva kera namye shaka kwiga kw’ishure rifise inzu igeretse kuyindi, rero vyashitse numunsi niga kw’ishure nziza cane rifise inzu igeretse kuyindi rimwe.

Kw'ishuri haba hari abana bajejwe guhanagura ibibabho, n'abana bajejwe kubika ingwa. Uno musi nije nari ngezweho mu guhanagura ibibaho. Nagihanaguye ikibaho c'inyuma gisa neza.

Iyo uri inyuma y'ishure ryacu uba ubona ari ishure rishaje cane, ariko iyo winjiye uba ubona ari sawa ari ishure ry'ubatswe haciye imyaka mirongo ibiri gusa, rero kw'ishure iwacu ndahakunda.

Imikino y'amaboko yitwa basiketibore n'imikino kw'ishure bakunda cane umuyobozi wo kw'ishure iwacu yaciye yubakisha ahantu habiri hatandukanye bashobora gukinira iyo mikino .

Imbere yo kwinjira mw'ishuri ndinda kwurira ingazi nyinshi. Rero iyo nashitse kw'ishure natevye, nca nshika mw'ishuri ndiko ndahemagurika. Ivyo bintu sindabikunda habe na gato.

Abanyeshure batoyi kubera ko badashobora kumara umwanya munini badafunguye, baza misi yose bafise amasahani natwe tugaca tubategurira ivyo gufungura sasita.

Imitete twarakunda kuyibona cane iyo tugiye ruguru. Rero twahora tubaza abavyeyi bacu, kubera iki ata mitete tubona cane mugisagara ca Bujumbura.

Umukino w'umupira w'amaguru n'umwe mu mikino ikundwa cane mu gihugu c'uburundi ni co gituma abayobozi bose iyo hageze kwubaka ishure bibuka gushiraho ikibanza kinini kugira ngo abana bazoronke aho bakinira.

Amasaha yo gutaha arageze abanyeshure bafashe amashakoshi yabo bose bariko bafata inzira bataha birabujijwe ko umwana aguma kw'ishuri amasaha yo gutaha yageze.

Iyo ngeze ahantu nkasanga bisaba kwurira ingazi kugira uhagere, camenya yuko aho hantu batigeze biyumvira abantu bagendana ubumuga bw’amaguru. Rero ca nandikira abayobozi baho hantu nkabamenyesha yuko bitugora kuronka serevise zabo.

Abigisha buguruye umuryango wabo kugira ngo baze barahamagara umwana umwe umwe, ngo bamubwire amanota yiwe, bamubwire nukuntu ategerezwa kwiga ngo azotsinde ikibazo.

ku ishuri iyo abana bahari haba haryoshe kuraba abana bamwe baba biruka abandi bariko barakina abandi baja mw'ishuri binjira basohoka iyo ari mubiruhuko nya mwana numwe aba ahari haba hababaje ku bona.

Uno musi nagiye kuraba ahantu umwana wanje azokwiga, aracafise imyaka ibiri, ariko ibintu vyo kurondera amashure ubu utarondeye kare ntiwopfa uharonse, rero nasanze ari heza cane.

kuja kwishuri, vyigisha ibintu vyinshi cane. Mawe ahora ambwira, ngo, ntiwibagire kuja gutora mutonyi wawe mutahane, kuberako wewe ntiyomenya ukwataha ari wenyene . Imisi yose rero amasaha ageze yo gutaha, ncanja gutora mutonyi wanje.

Iyo bariko barubaka amashure, barasiga urubanza dutoyi mugihome kugira umuyaga uzoze urinjira neza abantu ntibicwe niyashu kubera izuba ryinshi.

Ku shuri iwacu higa abana beshi cane rero ishuri rimwe rimwe usanga rigabuyemwo nka mashuri abiri, atatu canke ane nko mu mwaka w'indwi.

Iyo umaze kugera mu mwaka w' umunani umuntu atangura kwiga ibiharuro bitoroshe rero kenshi na kenshi umwana baca bamurabira umwarimu aza aramwigisha ku mugoroba atashe.

Abana bakiri batoyi b'imyaka indwi, itandatu, itanu kugira tubigishe ngo babifate turafata tukabicapa hama tukandikako ico bisigura , ivyo bipapuro rero twacafyeko duca tubimanika ku gihome kugira baze barabibona kenshi.

Kugira ngo tumenye imperekeranye zo mu kirundi mumwigisha afashe ku gipapuro arazandika agenda atanga akarorero kuri imw imwe rero tuzotura azisuma mu gatondo natwe dushobore gutanga uturorero hageze ikibazo.

Kugirango abanyeshure ntibabone ibibazo abigisha bagiye kubabaza, ku madirisha yabo bashizeho ibintu vyera, kugirango abanyeshure boshaka kuza kurunguruka ntihagire ico babona.

Abana batoya iyo bavuye kw'ishuri barakenera abantu baza kubatora, kubera ko badashobora kwitahana bonyene, uno musi rero nagiye gutora umwana yitwa mutoni, kubera ko abavyeyi biwe batari bahari ngo bamutore.

Abigisha iyo batariko barigisha mw'ishure barakeneye ahantu ho kwicara , bagakora , bakaganira nabandi bigisha. Rero uno musi ico gisata, cuguruwe kw'ishuri iwacu, ubu barafise ahantu ho kwicara no kuruhuka .

Abana batoyi bari hagati y' imyaka itatu n' imyaka indwi, birakunda ibintu bisa neza. Rero kugira tubigishe ,turafata impapuro zifise amabara atandukanye, tugacapako canke tukandikaho ivyo dukeneye kubigusha.

Kw'ishure iwacu, ntihakora umuyobozi hamwe n'abarimu gusa. Oyaha, harakora n'abandi bajejwe kwakira abantu batandukanye baje kw'ishuri, ariko cane cane n'abakora ivyerekeranye n'imitungo y'ishuri.

Inzu za kera naho ziba zishaje ziba zikomeye cane, iyi nzu ndayizi kuva nfise imyaka cumi n'ibiri none uno musi nakwijije imyaka mirongo ibiri n'itanu.

Kera twarikorera imipira yo gukina umukino w’amaguru, rero unomunsi ndiko ndaraba mubintu vya kera nabonyemwo umupira umwe, naciye ndawufotorera abana banje kugira ndabereke uko twakina kera.

Mugisha ni umwigisha kw'ishure rikuru rya Kirundo. Yamye aratuganiriza atubwira yuko mw'ishure ryose bashizeho akabati kajejwe gushiramwo ivyankenerwa kugira umwigisha yigishe.

Umwarimu wacu yanditse amatariki atandukanye ku kibaho, hama aratubwira ngo twihitiremwo umusi dushaka ko azoduha ikibazo. Rero turiko turatora hagati yacu.

Umwigisha yadusigiye imyimenyerezo rero haciye amasaha nkane yaciye agaruka rero yaciye atora umunyeshure kamikazi kugira akosore abandi banyeshure babibone

Ishure ryacu ntidufise amahera menshi cane. Ivyo nabibonye kubera ko dufise imitete ariyo ikingira ishure ryacu.

Abanyeshure bo kw'ishure iwacu, ntanumwe akunda kwambara ikabutura iyo bagiye kwinonora imitsi, bose baba bambaye ama pantaro nk'abantu bakuze, ewe birabereye ijisho.

Ishure ryacu riri ku nzira uriko uraja kw'isoko, rero imisi yose iyo numvise narambiwe canja kw'ibarabara nkaraba abahita kugira ndeke kurambirwa.

Kw'ishure iwacu turakunda umwarimu yitwa Yakobo Poro. Reo uwo mwarimu iyo tutumvise ibintu aca ibiducapira kugira tuvyumve neza.

Iyo uriko uratembera kugira umenye ko ahantu ari ishure kenshi baba bacafyeko ibintu bitandukanye vyerekana ko ari ishure . Kw’ishure kwaba Mugisha rero hacafye abana batatu bariko barakina umupira w’amaguru.

Abanyeshure abari abana bakiri batoye bakeneye kwiga ibintu bitegerezwa kubaranga kugira ngo babane n'abandi neza, rero ivyo twabimanitse ahantu haboneka, kandi tuvyandika ari bineni ngo ntiboazovyibagire.

Ndazi neza ko umwigisha wanje yambujije kuza ndasohora intebe hanze ariko n'ahantu heza ho kwigira iyo mw'ishure bariko baravuga cane .

Umwana wanje umwe akunda ibara ry'ubururu, uwundi akunda iry'umuhondo, uwundi akunda iritukura. Rero iyo bagiye kw'ishure iwabo, umwe wese ahitamwo kwicara ahantu hari iryo bara.

Abavyeyi bacu barashizeho amahera hamwe kugira kw'ishure iwacu bahavugurure hasubire hase neza, rero uno musi baje kuharaba harakayangana, bariko bafata amafoto baze kwereka abatashoboye kuhaba.

Data wacu uyu munsi yazindutse adutera inkuru za kera zukuntu iyo bagenda kwiga bagenda umwanya munini ariko atubwira ngo amashuri yabo yari meza amashuri ahari ubu.

Ishure ritoyi riherereye mugihosha baransavye ngo ndabagirire intebe z' abana barambwira ngo izo ntebe turashaka zizobe zisa ibara ry' umuhondo kugira zijane n'ahantu twigira.

Abanyeshure, iyo bagiye kwishuri, barakunda gukina imikino itandukanye; imwe mu mikino bakunda, ni imikino yo gufomboza. Kw'ishuri rero hari imodoka zitanu zihaza; rero barakunda gufomboza, ngo bamenye iyitaza kuronka ikibanza munsi y'igitutu c'igiti dukunda kw'ishuri.

Abanyeshuri babigishije ukuntu bakoresheje imashini mudasobwa ,bashobora gukora ibiharuro , rero bararyohewe cane kubera ko babonye ibiharuro vyahora bibananira, ub'unye imashini mudasobwa ishobora kubibafashamwo.

Ndazi guharura kuva kuri rimwe gushika kuri mirongibiri , ariko rero, kw'ishuri iwacu ni hanini cane, higa n'abana benshi cane , naraharuye nshitsa kuri mirongibiri nsanga haracasigaye abandi benshi. Ninamenya guharura gushika kw'ijana, nzosubira mparure.

Ikintu ca mbere nakunda kw'ishuri n' uko naba mfise abagenzi benshi, rero uno musi jewe na mugisha twamye turatera inkuru y'ibintu vyabaye mu gihe twari mubiruhuko.

Imyimenyerezo ni ikintu gifasha cane imyimenyerezo ishobora kugufasha kumenya icigwa uriko uriga no kwitegurira ikibazo uzokora kugira babone ko wabitahuye.

Ishure ryitiriwe rudoviko Rwagasore hamaze imisi haboneka abana benshi barwara amaso, ababijijwe bagiye gusuzuma basanze ata muco mwinshi winjira mw'ishuri niyo mpamvu abo bana barwara cane amaso.

Kuva kera i Burundi mu mashure barigisha igifaransa, rero nubu turacigisha igifaransa kandi iyo ubajije umwana muri ico kirimi arakwishura neza.

Iyo duhejeje kwiga umwaka uheze intebe zose bazishira mu ishure rimwe, hama bakahugara bakahashira igufure kugira ngo ntihagire umusuma aza kwiba izo intebe.

Kumenya gusoma n’ikintu gihambaye cane, unomunsi rero batubwiye ngo duherekeze abana bacu kw’ishure ngo turabe aho ico cigwa bakigejeje, twasanze batanguye kumenya gusoma.

Kwishuri banyemereye yuko ninamenya gukina neza umukino w'umupira w'amaguru bazoca batangura kuza barampa agashimwe.

Mu mashure y'intango dusigaye twigisha icongereza rero kugira abanyeshure babifate kare, dusigaye ducupa kumpapuro zera hama tukabishira kumpome, dugashiraho ibintu twacafye ico bisigura rero abanyeshure bakabifata kare.

Kw'ishuri iwacu impuzu z'irabura zambara abantu bakuze bafise imyaka iri hagati y'imyaka cumi n'itanu n'imyaka cumi n'umunani nanje ninakwiza iyo myaka zoca ntangura kwambara izompuzu zirabura .

Berahino asigaye mw’ishuri wenyene. Abandi bose, bagiye kwinonora imitsi ariko wewe aragwaye cane ntiyoshobora kuja kwinonora imitsi. Rero asigaye mw’ishuri wenyene.

Hari igihe uja kw'ishure ugasanga hariko amadarapo abiri atandukanye kenshi na kenshi gusanga ari darapo ry'igihugu ishure ririmwo, ariko ugasanga hariho n'abandi banyeshure menshi bahiga bikindi gihugu ari yo mpamvu na bobabashiriraho idarapo ryabo.

Umuzamu wo kw'ishuri ryacu afise akazi kenshi cane hari igihe abanyeshuri bakubagana bagasiga intebe n'imeza hanze rero no musi harizo basize hanze ubwo bisaba yuko aza akazitora akazisubiza mwishure.

Na gatoyi kaje kari hagati y'imyaka itatu n'itanu biga mu mashure yabo, ayo mashure rero kuberako hama harimwo ibikinisho vyinshi misi yose iyo batashe baca bayugara ngo kugira abasuma ntibabibe.

Iyo ugiye kudodora mucumba abigisha baba barimwo ugasanga harimwo umutaka utukura ubuzi k' umuyobozi wacu aza rimwe mu ndwi kwishuri aba yahageze.

Amashure yo mu Burundi yama yubatse neza abahubaka bama misi yose bibuka kuyasiga ikibanza co kugira umuntu ashobora kwugama mu gihe hariko haragwa imvura canke mu gihe yashitse batarugurura amashure.

Kw'ishure iwacu naharenganye ari nko mumasacenda Kandi dutaha sahindwi. Ico gihe narengana hari hasigaye abana batatu gusa. Umwe yariko arataha, uwundi akirindiriye ko baza kumutora, uwundi akiriko arakina nikinga ryiwe hagati mukibuga co kw'ishure.

Kw'ishure ry'abana banje, bubatse ahantu hashasha abana bazoza barakinira. Rero, abana banje bararyohewe cane, iminsi yose iyo batashe bambwira ukuntu bamye barahakinira.

Basa bose ni umuzamu wo kw'ishuri wacu rero iyo abana bose batashe acatangura kuzunguruka akarabako ibintu vyose bimeze neza ahejeje kuzunguruka acagenda arugara ayo mashure yose agasirako n'igufure.

Iyo umwaka ugiye gutangura, abana banje barakenera ibitabo bitandukanye. Uno musi nabaguriye ibitabo bitatu kugira ngo bazokwige neza, babitore.

Uno musi mugatondo, hazindutse haragwa imvura nyishi cane. Nico gituma uno musi abana benshi baza kuza, rero ikibazo twari twateguye kubaha twakiretse, tuzokibaha ejo abana bose babonetse.

Kwishure iwacu haje abantu bambaye impuzu zirabura twatanguye kwibaza nyimba abo bantu boba arabasoda bagira bige nabo imyuga ariko nubu ntituramenya inyishu

Kw'ishuri wacu twiga tubayo rero misi yose turaza tugiye gutangura tugahamara amezi atatu hama twahejeje kwiga tugasubira muhira twerekana amanota twaronse.

Kwishure iwacu iyo turi mubiruhuko ntamuntu numwe aba ari kwishure haba hari umuntu umwe wenyene wumuzamu ajejwe kuraba ko atabasuma baza, rero uno munsi nari ndahaciye niwe nahabonye gusa.

Hano ku kibuga c'umupira w'amaboko citwa basketbal hagiye kwuzura abanyeshuri benshi hagiye kuba ihiganwa ry'abanyeshure n'abigisha biraba ari ibintu biryoshe cane.

Umuyobozi w'ishure peti seminere, yari yasavye ngo bakore intebe zishasha, rero uwujejwe kuzikora uno umusi yazanye intebe imwe ngo kugira umuyobozi yemeze ko arizo ntebe zizokorwa.

Uno musi, nahaye abanyeshure banje, gukora imyimenyerezo. Rero imyimenyerezo nabahaye, ntigoye cane . N'imyimenyerezo bashobora gukora, mugihe bafise nk'imyaka umunan' icenda.

Murumuna wanje nazindutse ndamutelefona kuberako nashaka kuvugisha mukuru wiwe nari ndamukumbuye cane rero namuvugishije ndamusaba nimero ziwe yazindungikiye muri telefone muri mesaje rero ubu ndiko ndazandika kugi papuro kugira sinzesubire kuzita.

Kera nkiciga mu mashure y'intango, narakunda ibiharuro cane kubera ko narabiraba gato vyose nkumva nabitahuye, ariko ubu ndi mashure yandi birangora kubera ko twiga ibintu vyinshi bitandukanye.

Unomunsi ngiye gutahana n' umugenzi wanje nkunda cane yitwa Mugisha. Mugisha tudatahanye mbabaye cane, kuberako ntah' irungu rinyish' atawundi muntu turiko turater' inkuru tuvuye kwishuri.

Kw'ishure iyo wambaye impuzu zitukura duca time ya yuko uri mubihano, bisigura yuko Uba wakoze ikosa nkiryo kuvuga ikirundi Kandi turiko twiga igifaransa.

Kw'ishure iwacu ibintu vyinshi babitwandikira ku kibaho kugira ntituvyibagire. Biramara nk'imisi itanu, itandatu bavyanditse kugirango ntituzovyibagire. Rero batwandikiye yuko bazotubwira amanota kuri uyu wa gatanu.

Abavyeyi b'abanyeshure bo kw'ishure ryitiriwe umweranda Pawuro, baregeranyije amahera kugira ngo bubake irobine, kubera ko abana babo bama bataha bariko baravuga yuko inyota yabiciye kw'ishure.

Ingwa n'ikintu gikenewe cane kw'ishure. Rero ni jewe ndazibika ,n'iyo ingwa iba yasigaye ari igice ndayibika kubera ko ingwa zigura amahera menshi.

Intebe z'ishure iyobagihe za kuzikora ziba zisa neza cane, ariko haciye nk'indwi zibiri canke zitatu hejeje kuzikora abanyeshure babatanguye kuzandikako zigasa nabi.

Ishure ryacu riri mu gisagara ca Bujumbura, rero mu gisagara ca Bujumbura nta mvura nyinshi ikunda kuhagwa, ikirere caho usanga imisi yose cama gisa neza.

Kwishur'iwacu, iyotugiye kwinjira kwishure, abana bose baba bar'imbere y'amashure. Rero unomunsi si twese twize, hiz'abana bo muwa gatandatu nabo muwa gatatu gusa

Ishuri ryacu ntiriratera imbere rero haba hubatse ariko hatubatse neza cane ariko twe turahakunda kubera twama twumva umuyaga mu gihe tuba turiko turiga.

Kwiga gusoma isaha nikintu cambere kigora abana bakiri bato, ariko iyo babashije kukimenye baba baryohewe bagatangira no kubwira abavyeyi babo ngo baze babagurire isaha umuntu ababajije bamwereke ko bazi kuyisoma.

Ahantu heza haryoshe kuba hari biti mbese hataba n'abantu benshi inzu yanje nari ayubatseho, kandi ni ukuri sinicuza rero namwe muzoze tubane hano.

Muhira iwacu ntidufise ibiti vyinshi, ariko turafise igiti c'i papayi nkunda cane asha na zo ni zinshi si je nzobona zirahiye tugatangura kuzirya.

Imiryango y'utuzu twasugumwe yama yuguruye umuntu wese iy'ashatse kuja kwiherera asanga huguruye ntarinda arasaba imfunguruzo.

Kwishure iwacu hari amashure menshi cane rero jewe vyaramfashe umwanya kugira menye ko niga mumwaka ya gatatu A mu wagatatu B canke mu wagatatu C

Unomunsi naje nambaye ikanambiri z'umuhondo, rero unomunsi nagwaye je sinza kuguma kw'ishuri amasaha amwe nk'abandi banyeshure, ndatashe kugiranje kwivuza.

Abanyeshuri bakiri bato, bafise hagati y'imyaka itatu n'imyaka itandatu, iyo hageze ibihe vya Noheli , tuba twabateguriye urubanza rwiza cane.

Sinkikina umupira w'amaguru nka kera, kubera ko ubu narakuze. Ariko abana gatoyi kuri jewe batoyi kuri jewe, mpora mbona bawukina iminsi yose bavuye kw'ishure.

Rimwe mu ndwi iyo turi kw'ishuri hariho umusi wo kwinonora imisti rero uno musi ni umusi wo kwinonora imitsi, kandi tugiye kwiruka mwibarabara rero umwigisha, ariko aratuganiriza atubwira uko uno musi uza kugenda.

Kw'ishuri iwacu kubera ko atankengeri dufise kugirango abanyeshuri baze baramenya igihe hageze gusubira mw'ishuri ,bashizeho ikintu tuza turakubita naco kivuga cane abanyeshure rero bakamenya ko hageze gusubira mw'ishure.

Nishure ntibakunda gusubira kw'ishure rero mu masaha ya samunani na sa cenda abana baza bukebuke, kuko bose babafise itiro badashaka gusubira mw'ishure ngo bige.

Abanyeshure bicaye ari babiri babiri barindiriye ko umwigisha wabo abazanira ikibazo, ico kibazo nibagitora bazoca bunguruzwa mu mwaka ukurikira.

Abana bacu barabubakiye ibintu vyinshi vyo gukina muri vyo bintu harimwo ikintu binjiramwo indani bakaza barasimba baduga hejuru ico kintu baragikunze cane bagumabwira mundakibagurire no muhira.

Yoo! erega nari nasinziriye ndaherayo nvyutse nsanga izuba ririko rirarenga, none nibaza abanbanje mbe bashoboye gutaha? Reka ntaco niruke ndabe ko bakiri kw'ishuri.

Umwana iyatanguye ishure abakeneye ibintu vyinshi cane arakenera amakaye atarimake agakenera ibitabo bitari bike na vyo agakenera n'amakaramu.

Umwarimu wacu adufasha kwinonora imitsi unomunsi ariko aratuyagira ukuntu arivyiza kwinonora imitsi rimwe kumunsi nkiminota mirongo itatu.

Umwana wanje wumuhungu yitwa Basabose yirirwa barakina umupira wamaguru iyo ari kwishure. Rero abigisha biwe bambwiye ngo ndamuhanure aze aribuka no kwiga kuko umupira wamaguru ntaho uzomushitsa.

Kw'ishuri iwacu twambara amabara atandukanye, nka jewe nambara ishati isa n'ubururu, nkambara n'ijipo itukura ariko hari abandi bambara ishati yera n'ijipo itukura, sinzi impamvu.

Amashure y'abana batoyi cane bari hagati y'imyaka itatu n'itandatu, aba aryoshe kuraba yemwe. Haba harimwo amabara menshi aryohera abana, ariko n'umuntu akuze iyo ahashitse, arumva anezerewe.

Utuzu twasugwumwe twokw'ishure iwacu nitwiza cane turi ahantu hasakaye ntiwomenya yuko ar'utuzu twasugwumwe tuhari. Rero nidutandatu kuberako n'abanyeshure ari beshi.

Kwiga ni ivyiza cane umunyeshuri mugisha yaravyumvise arabitahura ni yo mpamvu m'isose ashike ubwa mbere mw'ishuri kugira ngo abone igibanza c'imbere ni hagire ibimucika.

Ishure ryacu rirashaje cane ariko riracari ryiza. Ryigamwo abana bakiri batoyi, bari hagati y'imyaka indwi n'imyaka cumi n'ibiri. Intebe zirimwo zirabakwiye kuko ni zigufi na zitoya nka bo.

Amashure y'abapatiri n'ababikira mu Burundi, aba ari ahantu haniniya cane. Haba hari ibiti vyinshi, kandi kenshi haba hariho n'urusengero. Kugira ngo bibutse abana kuza barasenga misi yose.

Ishure ryacu riheruka kubaka amashure meza mashasha. Rero ayo mashure afise intebe nziza cane n'aho atari zishasha zikongera zikagira ibihome byera cane .yewe harakayangana.

Mbega amashure y'intango yoba akenewe ?jewe nibaza ko ayo mashure akenewe cane muno munsi hari ishure rishasha ryuguruye ryitiriwe inyenyeri zejo nibaza ko hari ishure ry'ukuri hazova mwo inyenyeri zizomurikira uburundi bwacu.

Kw'ishure iwacu ni heza cane. Ariko narabwiye abigisha banje ko umugenzi wanje Kamikazi agendana ubumuga bw'amaguru adashobora kwinjira mw'ishuri. Rero nababwiye ngo bazomwubakire akantu ashobora gucaho ashaka kwinjira mw'ishuri.

Uno munsi twariko turatembera inyuma y'ishure ryacu, catubona impene iri ko irarisha. Ariko abayobozi bo kw'ishure wacu ntavyo bakunze kubera ko bavuze ko impene idakwiye kurisha muri ubwo bwatsi.

Abantu batera irangi uno musi bari bashitse kw'ishuri bategerezwa gusiga irangi r ishasha, kubera ko umwaka w'ishure ugiye gutangura, kandi dutangura hasa neza.

Kwishure iwacu ikintu cambere ubona uhageze nuko ubona idarapo ry’igihugu cacu c’Uburundi. Ariko rero unomunsi idarapo ryacu bagiye kurimesa, numunsi rero ntaryo tuzakubona.

Kw'ishure ryo mu kirondo abanyeshure n'abigisha batinye imvura no musi imvura yazindutsa iragwa none nta muntu n'umwe arashika kw'ishure ko naringiye kubaraba none mpava ntaha ntababonye.

Imodoka yo mu bwoko bwa prubokse ni imodoka ikunzwe cane mu gihugu cacu c'uburundi, mbere nta hantu woja ngo uyibure no kw'ishura i wacu imisi yose ngiyeyo ndahasanga kaprobokse imweye canke zibiri.

Mubiro vy'umuyobozi wacu hariho ibikombi twagiye turatsinzira iyo twaba twagiye gukina umukino w'umupira w'amaguru rero tumaze gutsinda incuro atari zike.

Kera tuciga twarinda kuva mw'ishuri tugiye guta nk'igipapuro ahantu bata imyanda kure ahantu inyuma ata muntu abona. Ariko ubu haje ahantu ushobobora guta ibipapuro, ako kantu kaba gasa neza bakagashira mw'ishure ntiturinde kuza turasohoka umwanya wose.

Kuva abana bagiye mu mwaka w'indwi baca batangura kwicara ku ntebe zishasha zitandukanye cane nizo bicarako biga mu wambere; mu wakabiri; mu wagatatu gushika mu wagatandatu mu mashure y'intango.

Kub' umwigisha biragusaba no kumeny' ibindi bintu vyinshi bitandukanye, nkubu jewe narize kumenya gucapa, kuberak' abanyeshure banje bameny 'ibint' iyo nabibacapiye nkabimanika kuruhome.

Mu gihugu c'uburundi icongereza batanguye kuciga mu mashuure yose muri no myaka rero, ubu abantu bose basigaye bacega twiteze yuko nko mu myaka mirongo ibiri abantu bose bazobafise hagati y'imyaka mirungo ibiri n'imyaka mirunga itatu n'itanu bose bazobavuga icongereza.

kuberako abana bagiye kw'ishuri batemerewe gutwara ibindi bintu atari ishakoshi irimwa amakaye n'ibitabo n'ikaramu tuba twabagiriye amarobine kugira ngo igihe banyotewe bagende kw'irobine banwe amazi.

Stera Matutina ni ishuri ryubatswe kera cane, rero iryo shuri namye ndaryumva, nkama nibaza nti: "Mbega nanje noshobora kuhiga?", ariko nagiye kurimenya narakuze cane narahejeje amashuri.

Abana bakiri batoyi bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka indwi, baba babafise ibintu vyinshi vyo gukiniraho iyo bagiye kuruhuka. Rero uno munsi hari igikinusho gishasha babubakiye.

Dufise ishure rinini cane rero umuyobozi wacu yarubakishije inkengeri kugira ngo umwana ahariho hose ashobore kumva ko amasaha yo gutangura kwiga ageze, ariko rero umugozi wo kugira uvuze iryokengeri bawukuyeho sinzi impamvu rero birasaba ko tuza turaraba ku masaha tumenye ko hageze.

Basabose yicaye imbere y'ishuri iwabo arindiriye ko baza kumutora ishuri ryabo ni ryiza hari ahantu hanini abana bakinira, ndetse hari n'igiti kinini umuntu ashobora kugamamwo izuba iyo ryakubise.

Uno musi wari umusi wo gukora amasuku kw'ishuri rero ishuri ryacu twarikoze neza turahanagura intebe turahanagura imeza y'umwigisha turanakoropa harakayangana ntiworaba.

Kw'ishure iwacu iyo atabana bahari, haba hacecetse cane womenga nta n'umuntu ahaba ,ntana Kanyoni wumva, ariko hama hasa neza bahatunganije kugira ngo igihe cose dushitse kw'ishure tuhashike hasa neza.

Umukobwa yitwa Kamikazi ,ahejeje ,kwugara amashure yose. Rero mukwugara ,birasaba kw'aba afise igufuri kugirango ntihagire umuntu n'umwe azoshobora kwinjira.

Kw'ishuri wacu ni heza cane, ariko ni naha nene cane nkwaranibaza none iyo twagiye mu biruhuko bigenda gute mbega barafise abazamu basigara baharaba ngo ntibibe.

Umushoferi aza kudutora kw'ishuri twari tugiye kwinjira mu modoka ariko dusanga ntawurimwo dusanga n'umuryango winjiramwo indani uruguruye rero twaciye tuguma hanze turarindira kwaza aduhe uruhusha rwo kwinjira .

Inzu zigeretse rimwe canke kabiri ziba zikeneye ibigega vy'amazi vyinshi cane, nko kw'ishure iwacu inzu igeretse kabiri dufise ibigega birinze bitandatu.

Itariki cumi na zitatu zo mukwezi kwa mberee mubihumbi ibibiri na mirongo na gatandatu niwo musi twize ikirundi cambere kiryoshe. Rero nawe niwashaka kuciga uzorabe mw'ikaye yanje iryo tariki nawe uzoca uvyiga ubimenye.

Ishure ry'umwana wanje Mugisha riri mugisagara ca bujumbura, ahantu heza cane, aho hantu hafise ahantu hanini ho gukinira, hakaba hari n'igiti ciza cane iyo. nje kumutora mparikamwo imodoka yanje.

Uno musi kw'ishuri ryitiriwe umweranda pahulo bari bampaye akazi ako kazi karako ku mesa i darapo ryabo rero narimeshe riruma candasubira ndarimanika.

Ishure ryitiriwe umweranda paulo, n'ishure ry'abapadiri rero ishure ryose winjiyemwo imbere usanga hamanitse umusaraba mwiza cane .

Unomunsi abanyeshure banje baguma bambwira ngo mwishuri harashushe cane ngo ntibariko barumva ivyo ndiko bdavuga kubera batamerewe neza twaciye duterura intebe zose tuja kwicara musi y' igiti rero ubu bariko barumva kuko bariko barambaza n' ibibazo.

Uyu mwaka naraguze imodoka nshasha yirabura, kandi ndabikunda cane, ariko aho nkorera bisaba ko mba nazindutse cane kugira ndonke ahantu hari agatutu ho kuyiparika.

Ko'ishuri wacu inzu irageretse encuru zibiri rero abana bakiri bato ko urakobatinya ko bakorogana babashira hasi, ariko abana bakuze babashira mu mashure yo hejuru, kuko bazi boboko batagikobagana.

Mu guhigu cacu ururimi rwa mbere ruvugwa n'ururimi rw'ikirundi , Kandi rero narakunze cane ko no kw'ishure tugwiga kubera ko hari ibintu vyinshi tuba tutazi.

Ishure ryacu riri ahantu mu misozi, ariko, kubera ko ishure ryacu arire nene cane nta na rimwe uba uri wenyene iyo ugiye gutaha, njewe yongiye gutaha mpita n'abagenzi banje tukaca tumanuka.

Ishure ryacu n'ishure rifise izina ryiza cane . Iyo ugishika kw'ishure uca uribona aho baryanditse umuntu wese ashobora kurisoma rero ishure ryacu ryitwa Umweranda Paulo rikaba riherereye I bujumbura.

Abanyeshure ntibemerewe kwiruka aho baborye hose rero ku ma baraza ari imbere y’amashure ntihaba hemerewe ko bahiruka barashobora kuhicara bakahingira bakahaterera inkuru ariko ntivyemerewe ko bahiruka.

Ishuri ryacu, riratunze cane. Dufise inzu igeretsweko kabiri ndetse nizindi nzu zitageretsweko. Ariko cane cane dufise imodoka zirenga zitandatu z'umuyobozi n'abigisha.

Umwana wanje arwaye amaso. Rero uno musi nazindukanye na we kw'ishuri kugira ndamusabire mwigisha ngo azokwicare imbere kubera ko atahabona. Mwigisha rero yavyemeye uwo mwana wanje yicaye ahantu abona.

Amashure yaruguru abayubatswe bitandukanye n'amashure yo mu gisagara, ariko ica mbere na mbere ni uko abanyeshure bose bagira abigisha beza ha baruguru canke mu gisagara.

Kw'ishure iwacu batubujije uyumusi gukina urukino rw'umupira w'amaguru, kuberako har'umuntu yaje araparika imodoka yiwe yirabura impande yaho dukinira umupira w'amaguru.

Imodoka yanje ndayikunda cane; imaze imyaka atari mike, ni papa wanje yayimpaye mu bihumbi bibiri na cumi; rero iyo modoka ndayikunda, iri mu bwoko bwa korora.

Amadarapo y’ishure kenshi baba bayashize ahantu hagati na hagati kugira ngo habe hari ikibanza cisanzuye, kubera ko minsi yose abanyeshure imbere yokuja mwishure barahakoranira bose kugira baduze idarapo.

Uno musi narimfise ikibazo kw'ishuri, ariko nta bwoba narimfise na mba, kubera ko, maze imisi niga, kandi nari narazindutse kare cane ndasubiramwo ivyo nize, nizeye kuronka ijana kw'ijana.

Imiryango y'ishure yacu bayisize ibara dukunda cane. Ni ibara risanzwe riri mu bintu vyinshi vyo kw'ishure, haba nk'imyambaro twambara kw'ishure. Iryo bara rero ni ibara ry'ubururu.

Uno musi abanyeshure abavyeyi n'abigisha bose batumiwe n'umukuru wa komine kugira abaganirize ku vyo kwikingira umugera wa sida igihe umuntu asanze awugwaye.

Abanyeshuri baba kobwa iyo bakuze ntibaba bagishaka gukina nka kera baba bashaka kuza kw'ishuri basa neza banatahe bagisa neza rero Mugisha na Kwizera bose biyicariye hanze bariko bararaba abandi bantu.

Imodoka zo m’ubwoko bwa korora n'imodoka zari nyinshi mugihugu cacu c'uburundi, ariko ubu zaragabanutse kubera zagiye zirasaza abantu ntibakizitwara.

Ndakunda iyo umwigisha yadusigiye imyimenyerezo, ariko cane cane nkunda iyo yadusigiye imyimenyerezo y'ibiharuro kuko ico cirwa ndagitora cane eka mba n'uwambere mw'ishuri.

Kwishuri iwacu muci haba humye cane hari ivumbi ryinshi rero nivyiza ko mugihugu cacu murico gihe abanyeshuri bataba bariko bariga kuko bo kwita tuza cane.

Uno musi nazindukiye kw'ishuri Misherarikanje ngo nje kwandikisha umwana wanje none nasanze hose hugaye, ubu ndiko ndibaza:"mbega umwana wanje azokwiga hehe?".

Ipapayi n'imwe mu vyamwa nkunda cane rero twimukiye muri komine Gihosha naciye nsaba abavyeyi banje ko botera ipapayi rero yameze mu minsi nzotangura kurya ipapayi.

Basabose yama andatira ishure ryabo. Ambwira yuko, bafise ahantu hanini cane, bafise amashure meza cane, ngo banafise ngo n'ibiti vyo kwugama izuba, ngo ndetse ngo n'ahantu hanini ho gukinira. Ng'ariko ica mbere ahakundira ngo nuko hafise idarapo ry'Uburundi, baduza minsi yose mugatondo iyo baje kwiga.

Ibiro vya komine ya ngozi ni ibiro vyambere ishure ryacu abana bari mu mwuga wo kwubaka bubatse rero misi yose iyo tuhaciye twumva ari ishema cane kwishure ryacu.

Ishure ryacu riri hagati mu gisagara ca bujumbura iyo rero hageze gutaha nti ba twemerera ko twitahana umuntu wese ararindira yuko hagira umuntu aza kumutora, kuko kwitahana ntivyemewe.

Kw'ishuri wacu no musi dushitse twasanze ibiyo vyameneaguritse vyose rero turindiriye ngo umuzamu azaduha imfunguruzo turabe n'imbarie imvura yarayirwa canke arabasuma ba twize.

Umwana wanje minsi yose yama ambaza ngombe ma igitutu niki? rero nanje narabuze ukuntu ndabimusigurira naciye ndamwereka umunsi umwe ngo raba harya rero hari igitutu ca ririya dirisha nico bita igitutu.

Kw'ishure kwa ba Mugisha har'igiti kinini kimwe gusa, ico giti rero abantu bose baragikunda, kandi bose baba bashaka kuja musi y'igitutu caco.

Uno musi naje kw'ishure hakiri kare, natinye yuko imvura yogwa nkuko yaguye ejo, none nahashitse ata muntu n'umwe arashika. Ngira mbe ndasubiramwo ivyo twize ejo.

Kw'ishure rikuru rya Muyinga, umuyobozi waho niwe wenyene afise imodoka. Iyo ashitse kw'ishure ayiparika musi y'igiti gifise igitutu.

Unomunsi nazindutse kare cane kuberako ari jewe nserukiye abandi banyeshure nzinduka ndapanga intebe zose kugira mwarimu nabandi banyeshure baze gusanga ibintu bipanze neza

Iyo abana bariko barakora ibibazo ntibatahira icarimwe rero ubu satanu none harabana batanguye gutaha bisigura yuko nko mumasaha abiri atamwana azoba asigaye kwishure

Mugatondo kare iyo amashure yamaze gutangura nta bana benshi ubona hanze , ariko kubera ko hari abaja mu bwiherero canke bakaja mu nzu y'ibitabo , ntushobora kubura umwana umwe canke babiri baba bari hanze

Kw'ishure rishasha nagiye kwigaho. Imyambaro twambara jewe sindayitahura neza, twambara ishati yera, twambara n'ipantaro nayo umengo irera, ariko itera cane.

Ishure natembereye no musi rifise imodoka nyinshi cane natanguye kwibaza ko abigisha bo kuri iryo shure bahembwa neza, kubera ko abigisha ntitumenyereye bafise imodoka.

Kwishuri iwacu turarima ibitoke, ibitoke turabirima kubera ko tubirya imisi yose ku mugoroba kwishuri tubayo rero ivyo bitoke biradufasha cane kubera ko ntitwigera tubura ico turya.

Kwiga ni ikintu ca mbere gihambaye ni yo mpamvu reta yacu y'uburundi yubakishije amashure menshi ngo kugira abana b'abarundi bazokure bazi vyinshi cane.

Ishure rikuru rya Ruyigi, rifise ahantu hanini cane. Rero, rirafise ahantu ho gukinira naho hoba hariko haragwa imvura, rero abanyeshure bacu bama banezerewe iyo bagiye mu mwanya wo kuruhuka.

Sinkunda kurunguruka ariko uno musi vyari bikenewe kubera ko habaye inama yabavyeyi kandi kubera ko nkubagana natinye yuko bashobora kumvuga nabi hama umuvyeyi dutashe akankubita

Kw’ ishuri iwacu dufise ibibaho vyishi bizunguruka ishuri ryose uno munsi rero nabibonye nsanga hose haranditse nibaza ukuntu tugiye guhanagura aho hantu hose, Ndabwira abanyeshuri batanu kugirango ntibiyanduze arumwe abikoze yoca yandura cane.

Mugihugu c'uburundi hasigaye har'imodoka nyishi zitandukanye, ariko kuva kera hamye har'imodoka zitwa korora, korona, iyo modoka iyo uyifise tuba tubona yuko uruwakera.

Uno musi umwigisha yaduhaye ikibazo coroshe , ariko kinagoye, yaduhaye ibibazo birenga cumi, atubwirango twishure ego canke oya. Ico kibazo rero jewe ndagikunda cane ariko hariho igihe kiba kigoye .

Mwigisha wacu aratahura ko hariho abana baba kure. Rero wewe ntiyigera atwugarana aratundirira nk'iminota cumi canke cumi n'itanu, naho tuba twacerewe akatwemerera gukora ikibazo.

Amashure menshi usanga ibiyo vyaramenetse . Ariko cane cane amashure iyo abana bakiri batoyi , bafise nkimyaka cumi nibiri , cumi nitatu . Iyo bakuze , ntibasubira gukora amakosa nkayo.

Iruhande rw'ishure ryacu hari urusengero. Rero twebwe ntivyigera bitugora, imisi yose kuwa Mungu ababikira baratwemerera tukaja kuhasengera.

Mw'ishure iwacu turi abana mirongo ibiri gusa. Dufise rero ibibaho vyinshi cane, kuburyo umwigisha ashobora kubigaburamwo ibice mirongo ibiri, umuntu wese akamuha umwimenyerezo akora.

Imodokari iza kudutwara yamaze kuhashika. Iyo modoka imisi yose sakumi nimwe iba yahageze, kugirango idutahane muhira. Rero jewe ndakunda gushika ubwambere ,kugira nfate ikibanza ciza.

Iyo batanguye kubona izuba rirenga mba nzi yuko amasaha yo gutaha yageze jewe rero sinkunda kwambara isaha ndabira isaha kuzuba ukwo ririko rirarenga.

N’ubwambere naringiye kw'ishure ry'umwana wanje Mugisha. Rero ivyo yahora ambwira nasanze ari vyo, ishure ryabo ni rinini kandi ni ryiza cane, rigeretsweko kabisa.

Kw'ishuri wacu, kubera ko inzu igeretswe kw'ihindi abanyeshure babahagaze hejuru bari ko baravugisha bagenzi babo bari hasi batera inkuru.

Iyo umunyeshure yahoze yiga kw'ishure, aje kuturaba tuba turyohewe cane, uno musi rero haje umunyeshure yaba uwambere mundimi, twaryohewe cane kuko yatuganirije mu gifaransa, mu congereza no mu giswahiri.

Ntivyoroshe gupfa kumenya abantu bakorera ahantu ugiye rero kenshi na kenshi abantu baca bahashira amadarapo kugira abantu bahashitse bazomenye abantu bahakorera.

Iyo mwishuji rimwe harimwo intebe zirenga mirongo itantu aho hantu abana babiga arimenshi biraguye ko abana bafata neza ivyo umwarimu aba, ariko arabigisha.

Kwishur' iwacu, sikure yo kw' ishure kwa mukuru wanje yitwa Mugisha. Rero, iyo hagez 'amasaha yogutaha ndarindira Mugisha, akava kw' ishur' iwab' akampitana kw' ishur' iwacu dugaca dutahana.

Kabura yaronse akazi gashasha, ako kazi kiwe bisabako aba yahageze imisi yose sakumi na zibiri kuberako ,ategerezwa kuraba imodoka zose zinjiye kugira ntihagire iyo biba . Akazi kiwe rero gahera ,sakumi na zibiri z'umugoroba , imodoka zose zigiye.

Kwishuri iwacu hasigaye hari imikino myinshi cane rero umukino nagiye kuraba unomunsi nabuze izina nowitwa rero namwe nzoze ndwi iza dusubire kuwuraba tuwutorere izina.

Ndakunda imiduga cane gose ,iminsi yose iyo ndahashitse, nca ntangura kuyiraba nkatangura kwiyumvira, umuduga nanje nzogura ninaheza amashure nkatangura gukora.

Mw ishur' iwacu tur' abana mirong 'ibiri n' abatanu. Murabo mirong' ibiri n' abatanu, harimw' abakobwa cumi n'abatatu, hamwe n' abahungu cumi n' ababiri, abakobwa nibo baba mu bambere.

Ikibuga co kwishure iwacu, ni kini cane . Rero, kenshi na kenshi ,ntabintu vyinshi biba bihari. Ariko rimwe mu mwaka dukora ibintu vyiza cane, hakaza abantu ,bakavuza indirimbo hama tugatamba.

Umuntu iyo ariko arubaka ategerezwa kwibuka kwategerezwa gusiga umwanya wo kwugama h'imvura canke iyo hari izuba akaba ari ahantu hari agatutu. Iyo yahibagiye, uwo muntu tuba tubona atazi kwubaka.

Abanyeshuri bo kw'ishure iwacu bambara ishati yera n'ipantaro canke ijipo y'ubururu, rero nama mbona bambaye neza ,nkabona barabahitiyemwo imyambaro myiza.

Igifaransa n'ururimi rukunzwe cane mu gihugu cacu c'u Burundi, rero kuva mu mashure matoya kugera mu mashure y'isumbuye abana baba bariko bariga igifaransa.

Uno munsi n'umusi abanyeshure babwira amanota yabo, rero bazananye n'abavyeyi babo nicogituma hari imodoka nyishi cane reka turabe umwana aza kuba uwambere.

Amashure yo kw'ishuri yubatswe kumwe, ariko ikintu kimwe kidasa na handi ni aho umuyobozi akorera hoho hasa n'ibaragyera gusa rikaba rifise idirisha n'umuryango zirabura.

BASABOSE n'abagenzibe uno munsi basigaye kwishure bariko bataha arabanyuma kuberako bashaka gusubiramwo icigwa c'ibiharuro, kuberako bafise ikibazo bazokora mu minsi itatu irimbere.

Uno musi nazindutse kare, kubera ko nari mfise ivyo ntahejeje gukora ejo nashaka gushika kw'ishuri nkabikora abana bakaza nabihejeje rero nasanze ari ikibanza musi y'igiti dahaparika imodoka.

Misi yose ku wa gatandatu ni umusi abanyeshure ba mesa impuzu zabo uno musi rero ni abana bu mu mwaka cumi na kabiri bari bagezweho kumesa impuzu.

Abatwara ibitaro b'ikuru vya Kirundo basavye umuyobozi w'ishure nigishaho ko yotumira abavyeyi b'abanyeshuri kugira babigishe ku magara y'abana babo.

Jewe na mukuru wanje yitwa Mugisha nkunda Cane, twiga kwishure rimwe ,ariko jewe ndacari mutoyi, niga kure yahantu yiga, rero mpora niyumvira none umusumwe ansize jewe notaha gute ?

Uno musi kw'ishuri haje abantu kuturaba abo bantu rero baje bose bari bambaye impuzu nziza cane tunasohose cadusanga bose baje mu miduga yabo.

Untu musi umuyobozi wacu yarakeneye gufata ifoto nziza iri mwo abanyeshure bose rero twese twagiye hanze turatonda ku murongo hamwe n'abigisha bacu turafata ifoto nziza.

Minsi yose iyugeze kwishure nko mu masasita idarapo ryacu usanga twamaze kuriduza kuberako turiduza minsi yose mugatondo samoya tugiye kwinjira mwishure.

Uno musi ababikira basize buguruye umuryango uja mu gasengero ko kw'ishure. Uwo muryango ntibawugurura misi yose kuko abana boba bariko barabagora iyo bariko barasenga. Uno musi rero turemerewe natwe kuja gusengana nabo.

Kw'ishure iwacu uno musi haje imodoka nyinshi. Rero kugira abana bato ntibagorane ngo bazitere amabuye canke ikindi, twazanye abazamu barenga batanu kugira ngo bazikingire.

Uno munsi turi tariki mirongobiri na zine zukwezi kwa gatatu umwaka w' ibihumbi bibiri na mirongobiri na gatandatu rero n' umunsi wanje kuberako niwo munsi wa mbere nabaye uwa mbere mwishuri ryose.

Akazi gashasha naronse ndakaryoherewe narimaze imisi nguma muhira ariko ubu naronse akazi kw'ishuri Siteramatutina, uno musi niwo musi wanje wa mbere nza ndatwara abana muri bisi ndabavana kw'ishuri ndabajana muhira eka no mu gatondo nagiye kubatora muhira nongera ndabazana kw'ishuri.

Unomunsi ni ibintu vyiza cane abanyeshure abigisha ndetse n' abavyeyi unomunsi bakoraniye kwishuri kugira barabe ivyo abanyeshuri babateguriye unomunsi uraza kuba ari ibintu vyiza cane.

Ishuri ryitiriwe umweranda Pawuro ryi Bujumbura ryari ishuri ritoyi cane ariko mu myaka icumi iheze barubatse inzu igeretswe kabiri kugirango iryo shuri ryakire abana beshi.

Impande yokwishure iwacu hari isoko ryiza Cane ,iryo soko ni rinini ushaka kwimosha ,ushaka kugura ivyamwa, canke ikindi kintu carico cose urashobora kukihabona.

Kw'ishuri hakeneye ibintu bitandukanye, ariko iminsi yose iyo dushitse dutegerezwa kurondera imeza n'intebe vya mwarimu, kuko hari igihe aruha iyo ahagaze. Uno musi rero ni jewe ngenda kurondera intebe yiwe.

Imodoka zo kwishure zimaze imisi Mike zitahava kuberako abarimu bose bagiye ruguru mu myimenyerezo mishasha babahamagariye gukora

Umuzamu wo kw'ishuri iwacu misi yose mu gatondo imbere yuko aja kuruhuka, abanza kwugurura amashure yose kugira ngo abanyeshure nibahagera bace binjira.

Imashini mudasobwa n' ikintu cambere caje kwishuri iwacu nkavuga nti : erega twateye imbere kuva aho tuzifise ubu tuzi gukora ibintu vyinshi aha natwe nihagera ko tuja mukazi ntibizoducanga.

Uno munsi twateguye inama n'abana biga mu mwaka w'icenda, kubera ko bagira bakore ikibazo ca reta, twateguye ko tuzovugana ibintu vyose bikenewe kugira bazobitore.

Ko ishure iyo amasaha ataragerawe gutaha habaha cugaye ahantu hose, ariko imodoka ziza kudutora zozoh iyura indani uburiku urazibona ko zashitse nta saha mfise rero iyo mbonye zashitse mbamenye yuko tugira dutahe.

Abana banje barakunda kwiruka no gukina cane, iminsi yose kuwagatandatu, ndabatwara ahantu hanini hari utwatsi bashobora kwiruka bagakina bagataha baryohewe.

Umwigisha wacu yazindutse kare aduha imyemenyerezo ayishira kurubaho kuko wewe ntaza gushobora kuguma kw'ishuri umunsi wose, umwana wiwe yagwaye yamutwaye kwa muganga.

Kw'ishuri iwacu ni hanini cane. Ukihashika ubona imiryango ibiri umwe winjira uwundi usohoka. Ucinjira hari ibiti vyinshi cane ahantu ushobora kwicara ugafata akayaga.

Ingazi ziduga mw'ishuri ni Sindhi cane iyo kwishuri haje abantu bashaje turabona ukuntu bibagora kuduga izo ngazi, rero duca tumanuka tukabafasha kuduga.

kwishuri iwacu twari dufise urubanza mu ndwi iheze rero kubako twari dufise urubanza twari twaguze amakaziye menshi y'ifana ariko rero tugiye kubisubiza twasanze habuze ikaziye imwe twarondeye hose twayisanze mu bubiko bw'ibitabo

Inyuma ,y'ishure ,nahantu abantu badakunda kwitaho cane. Ariko hakenewe ko naho bahakorera isuku, kubera ko hari gihe abanyeshure iyo bashaka gukina baja kuhakinira.

Kw ishuri wacu dufise ahantu hari umusenyi wo kwicaraho. Uwo musenyi rero abana benshi barawukunda ariko uwahashitse ubwa mbere ni we awicaraho.

Ikintu ca mbere nkunda kw'ishuri nuko hari ahantu ho kwicara. Iyo rero abavyeyi banje na bakuru banje baje kundamutsa, tuba dufise ahantu ho kwicara mu gatutu tukaganira.

Kw'ishuri unomusi habaye ihiganwa ry'abanyeshure, bashobora kwishura ibibazo banyarutsa. Rero hari hasigaye abana bane , tugiye kuraba umuntu aza gutsinda akarush' abandi.

Abavyeyi nabo baba bakeneye kwiga gusoma no kwandika; rero uno munsi, batumiye abavyeyi bo muri komine kirundo, kugira nabo batangure kwiga kwandika no gusoma.

uno munsi ndiko ndatembera nabonye ahantu ata nzu yubatse ntagura kwibaza mbega aha nahantu umuntu yokwubaka inzu canke nahantu leta iba yarasize ngo abantu baze bararonka akayaga bahashize ibiti canke imodoka zize ziragira parikingi.

kw'ishuri iwacu dufise ibiti bikase neza iyo hageze womenga itondezi bayicishije kuri ivyo biti ariko ni uko dufise umuntu azi gudukorera ibiti neza n'ivyatsi akabikata neza cane.

Igihe hari har'urubanza kw'ishure iwacu twakoresheje utubido twinshi tw'amavuta ariko hariho akasigaye tutigeze dukoresha, rero ako kabido bagashize mu bubiko bw'ibitabo.

kw' ishuri hari intebe zinshi cane. Ariko mw' ishuri rimwe rimwe nta ntebe nyinshi ziba zirimwo, kubrera ko bavuga yuko iyo twize turi abanyeshure banshi tutazobitahura neza. Rero mw'ishuri wacu harimwo intebe cumi na zitanu gusa.

Mwarimu wacu yama atubwirango imbere yuko mushika mw'ishuri muzobanze muhanagure ibirato vyanyu, rero kenshi na kenshi mbere yuko tuduga ingazi zitatu zidutwara mu mashure haba hariho ahantu hokwihanagura ibicafu vyo mu birato.

Misi hose nshi kubwa nyuma mw'ishure, ariko narayibwiye mwari muhanje kwera ko mba kure, ariko uno musi nahashitse nsanga nd' uwa mbere ntanguye kuyumvira ko nshobora kuba naje kw'ishuri ibiruhuko vyatanguye.

Kw'ishuri wacu nta nzu dufise igeretswe ku iyendi, ariko umuyobozi wacu yatubwiye ko atanguye kwubakisha ishure rishasha rizova rigeretsweko incuru zitanu.

Kwishuri kwaba kwizera nta mwana yemerewe guceregwa, iyo wacerewe bagukura amanota atatu kandi iyo umaze guceregwa incuro zirenga zitatu baca bagutumako umuvyeyi.

Kw'ishule iwacu ni hanini cane; abanyeshure bahiga ni kuva ku myaka itatu gushika ku myaka cumi n'umunani; rero abana bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka cumi n'ibiri biga mu mazu asanzwe; ariko abana bakuze bobo biga mu mazu ageretsweko.

Iyo ngiye ku mashure nkasanga hari ibiti vyinshi camenye yuko iryo shure ari rya kera, kuko ibiti vyabaye binini cane biba bisigura yuko vyafashe imyaka minyinshi kugira binganuko.

Kw'ishure iwacu iyo tugiye gukora amasuku intebe tubanza kuziduza tukazirabisha Ku ruhande kugira ngo ntiturinde turazisohora iyo tugiye gukoropa.

Sinkunda gukinira ahantu haba hari ibiziba ariko uno musi kw'ishure, kuberako imvura yaraye iguye, hari ahantu hari ikiziba, ariko ntakibazo ndakinira kure y'aho.

Tugishika kw'ishuri ,twese baba batubwiye ibintu dutegerezwa gukurikiza ngo kugira mw'ishuri hame hasa neza. Ica mbere n'uko misi yose umwana wa nyuma asohoka mw'ishuri ategerezwa kuhasiga yugaye umuryango.

Ishure ryacu ni rinini ya cane, ukihagera urabona idarapurimanitse ry'igihuguru cacu c'uburundi , hanyuma ukabona inzu igeretse rimwe nziza cane ari yo twigiramo, namwe muzozigutura mu butsara muharabe.

Dusigaye dufise umwarimu mushasha yigisha neza cane kuburyo ata mwana aba ariko aravuga rero uwo mwigisha nibatubwira ngo tumuhe amanota tuzomuha cumi kwi cumi.

Intebe yo kw'ishure yama iri hanze, ni intebe ya mwarimu iyo yarushe. Kuberako ata ntebe aba afise mw'ishure indani, bamushirira intebe hanze y'ishure kugirango arushe, aze kuruhuka.

Inyuma y'ishur' ah' abigisha baca, kugira barabek' abana bari mu mashure bariko barakurikira neza, kand' ah' inyuma har' igiti kinini, vyerekana yuk' abana bahakinir' iyo bagiye kuruhuka.

I Bujumbura, ikirere cama gisa neza Kandi tyrabikunda, kuko iyo hageze kuja gukina biba vyoroshe, ariko rero ejo haraguye imvura nyinshi none hari ahantu habaye ikiziba twashaka kwikinira umupira w'amaguru, ariko ntakibazo kw'ishure iwacu ni hanini cane hariho ibindi bibanza two kiniramwo.

Namye nipfuza kwiga gushona, rero uno musi ivyo nipfujije imyaka myinshi vyashitse. Uno musi twatanguye kwiga, twigana n’abandi bakobwa babiri, nabo mbona babikunda nkanje. Ngira nzoharonkera n’abagenzi bashasha. Ndaryohewe rero kubona natanguye kwiga.

Kera narakunda intebe twicarako mumashure yintango zarintebe zitoya ariko nararaba abantu bakuze iyo baje zarabavuna umugongo narakunda nukuntu haba ari hanini cane tukaba dufise amadirisha ndetse ikibaho kikaba ari kinini cane kuburyo cahakwa kuzunguruka ishure ryose

Umwana wanje yaramenye kubaza. Rero ubu iyo abagenzi banje bafise nkakazi bashaka guha abantu babaza niwe bahamagara. Ivyo bintu biraryohera cane.

Ndakunda kwigisha cane, rero unomusi Naje kwigisha abana atari batoyi, ariko hubwo arabantu bakuze. Nabikunze cane kuko ntibavuga baguma bakwumviriza, bakanabaza ibibazo vyinshi.

Mu mwaka uza tuzofata ibisata dushaka kwigamwo rero murino ndwi imyuga itandukanye yatanguye kuza kw'ishure iwacu itwereka ivyo bakora no musi haje abantu basudira.

Uyu munsi n'abakobwa bonyene bariko barakina bamwe bambaye umwambaro wera abandi bambaye umwambaro utukura rero jewe ndiko ndibaza uwuza gutsinda reka dushigikire uwambaye umwambaro wera.

Kugira umenye ko inka ifise amazi urayikorakora munda, ukaca uvyumva neza ,iyo wabimenye rero uritwararika iyo nka kugira ngo ayo mezi azogende neza.

Umwuga wo gusudira ni umwuga ushobora kwiga amezi atandatu ukaba urawumenye, ariko imbere yo gutangura bisaba ko ugenda witegekanyije amafarango atarimake ukagura ibikoresho bikenewe kug irutangura re.

Televiziyo nkuru y'igihugu cacu c'Uburundi, yaje kubaza abanyeshure bacu, uko ivyigwa biriko biragenda nimba n'umwuga bahisemwo bawukunda.

Inama y' abavyeyi yatanguye sakumi na zibiri z' umugoroba none hageze satatu itarahera abavyeyi batanguye kurambigwa kandi buriko burira bashaka gutaha.

Abarimu bo kwishur'iwacu, baba bambay'impuzu z'ubururu. Rero, mwarimu yigisha gusudir'ariko yigish'umwana yaramaz'indw'agwaye, kugir'agere hamwe n abandi.

Basabose ,uno musi yaronse umunyeshure mushasha wo kwigisha umwuga wo gusudira. Basabose amaze muruwo mwuga, imyaka irenga cumi n'itanu. Uwo mwana azoza kuhamara ,imyaka itatu ,ubundi nawe yugurure ahantu hiwe h’ugusudira.

Abanyeshure iyo bariko bariga umwuga wabo wo kubaka ntibarindira ngo igihe bazoba babimenye kugira batangure kwambara imyambaro bategerezwa kuzob bambara bariko barubaka

Abavyeyi bacu uyumunsi batumiwe kuza kwishuri umuvyeyi wa mugisha niwe wambere yahashitse uwo muvyeyi arazinduka catubona impavu umwana wiwe ariwe wambere mw'ishure ryose.

Uno musi ntashe mbabaye kubera ko ivyo narinagiyemwo bitashobotse .Narinagiye kubaza umuyobozi w'ishure rikuru rya ruyigi ko hariho ikibanza kuberako nahejeje amashure yanje ngo nanje nigishe.

Muri ino misi amashure yisumbuye menshi basigaye bareka abana b' abakobwa bakagira imishatsi barabareka bakagira imishatsi yabo ndetse n' abashaka gusuka bakayisuka.

Ingabire na mugenzi we ivyishimo ni vyose, bararyohewe cane kuberako mwigisha wabo yaje kuraba ivyo bari bamaze amezi atatu bakora basanga vyose bimeze neza, na mwigisha wabo ariko aratwenga yaryohewe ko abanyeshure bize bakamenya.

Kw'ishuri wacu hari igiti umuyobozi yakunda cane, ariko ico giti muri no misi ca shaje amababi yaco manini cane atanguye gukoroka turiko turibaza ico twokora.

Uno munsi bantumiye ngo nje kwigisha ku vyerekeye iterambere, ndahashitse nahasanze abazungu atari bake, rero naryohewe cane kuko vyerekana ko amashure nize n'abazungu baba bakeneye kumenya ivyo nize.

Kwishuri iwacu ni heza cane ndahakunda kubera ko bafata abana bose icokimwe rero turigana n' abana bagendana n' ubumuga kandi barabakunda cane nkuko badukunda.

Gusudira nabikunze kuva kera, ariko igihe narinshaka kuvyiga, abakobwa ntibari bavyemerewe. Rero umwana wanje Basabose nivyo asigaye yiga; iyo atashe, aza arantera inkuru ukuntu vyari bimeze.

Kwubaka inzu bifata amafaranga menshi cane, rero uno munsi uwujejwe kubakisha kwishure arikumwe nabari kubaka araba ko ibintu vyose babikoresha neza ataco bonona.

Uno musi twari dufise ibintu vyinshi vyo kwiga ariko abanyeshure ntibatonze kuberako hazindutse haragwa imvura. Ariko bavuze yuko umuntu wese yasivye, bavuze yuko atazoronka amanota.

Umunyeshure yitwa Mugisha yabaye uwa mbere mu mashure yo mu myuga mu Burundi. Uno musi baje kumubaza ibibazo bitari bike twasanze ari umunezero mwinshi .

Mugisha na Kwizera barazi gukoresha imashini rudasobwa. Rero uno musi bariko barigisha bagenzi babo bimwe na bimwe batazi.

Itarik’imwe y'ukwezikwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bari bantumiye ngo nze kwigisha ivyerekeye kwiteza imbere uwo musi wambereye umusi mwiza, kandi natashe n'abona je kwigiya sha ba vyumvise.

Kw'ishure iwacu, twahora dufise imiryango y'imbaho, kuva mw'ishuri rya mbere gushika mw'ishuri rya nyuma; ariko ubu bariko barasudira imiryango kugira tuzogire imiryango ikomeye, ntibazosubire kutwiba.

Umukino w'amaboko witwa basketball, iyo umukinyi atereye kumanota abiri tuba tuzi ko agiye kwinjiza, reka rero turabe nimba Mugisha unomunsi aza kwinjiza.

Abanyeshuri bo mu mugwi wa teyatre uno musi babakoranirije hamwe kugira babaganirize kuri teyatre nshasha bagiye gukina kugira bazoronka amahirwe yo guhiganwa ko'isi yose rero uno musi vyari bimeze neza turitezekoa azotsinda.

Kw’ishure iwacu bazanye ivyuma bishasha vyo gufotora, rero batubwiye yuko guhera isaha indwi tuza kuba turiko turabikoresha tukiga ukuntu babikoresha tubimenye.

Basabose n'umusore w'imyaka cumi n'indwi atariko aratahura neza yuko abakobwa nabo bashobora gukora mubintu vyokwubaka rero abakobwa bariko baramusigurira ko nabo bashoboye.

Uno musi abanyeshure bacu bakora mu vyo kwubaka babahaye imyambaro mishasha, iyo myambaro imeze neza kandi aho woba uri hose urababona iyo ubakeye uca ubahamagara.

Namye nibaza nimba vyoshoboka ko nshobora kuronka ikibanza mw’ishure ryo guteka. Rero nashaka kubabwira yuko narironse, nijewe nambaye itaburiya n’amarori.

Umwigisha wacu ni umwigisha mwiza cane iyo hageze ko gusigurira araza akagusigurira mpaka uvyumvise, kandi acabaza ko ata wundi muntu mw'ishuri atacumva kugira twese hamwe adusigurire.

Uno munsi bampamagaye kare, ndahashika nko mu ma satatu, kubera ko umwigisha waho atari kuboneka. Rero, jewe niko kazi kanje iyo abandi bigisha batabonetse, baca bampamagara nkabasubirira.

Uno musi bamamagaye ngo nkoreshe ikibazo abanyeshure, rero vyari vyoroshe kuraba abo banyeshure, kubera ko umwe wese yariyicaye ku meza n'intebe yiwe ata bantu begeranye.

Ishure ryacu no musi umukuru w'igihugu cacu c'uburundi araza kuritemberera rero twasubiye gusiga amarangi no gutera ivyasi bishasha no guhatunganya neza kugira azosange hasa neza.

Abanyeshure biga ivyerekeye ama moteri , bagize imigwi ibiri kugira baganire, kugikorwa bagiye gukora. Ico gikorwa rero bafise indwi zitarenga zitatu kugira bazobe bagihejeje.

Umwana wanje mugisha yamya akunda gufata amasanamu, iyo abonye bireyavyuma afatisha amasanamu ya ca ayiruka kuja kusa mu muntu ngo na we amwereke amwigishe rero yarakuze ni vyo asigaye akoramwo, kandi biramuha amahera atari make.

Kumenya gucapa ni bimwe mu bikenewe abanyeshuriri bagiye kwiga mu mashuri y'imyuga babakeneye kumenya muno musi niabanyeshuriri bane baribagezweho ngo berekane ivyo bacafye.

Abanyeshure bo kwishure iwacu barahejeje imyimenyerezo bari bamazemwo imisi kandi babitoye gose rero umwigisha yavuze ngo kugira ntibazokwibagire uwo munezero ngo bafate ifoto bazoyimanike.

Namye nkunda ibintu vyogukora imodoka kw'ishuri iwacu rero bazanye igisata gishasha c'ibintu vyokwiga ivy'imodoka nico gisata rero nzojamwo kubera arico nashaka kuva kera.

Mu gisagara ca Bujumbura harashushe cane. Kenshi na kenshi usanga abakobwa bambaye udupira tw'amaboko aciye kugirango ubushuhe ntibubice.

Umuyobozi w'ishure ryacu, yararnganye ah'abanyeshure bariko bariga acasanga umunyeshure ariko arakora cane kurusha abandi, Yaciye amukora muntoke kuberako yabonye kwazotera imbere.

Kwishure iwacu haje icuma gishasha tutamenye icarico ariko bazanye n'umufundi azoza araciga hama azotangure kudusigurira uko bagikoresha .

Kw'ishure iwacu dufise ahantu hanini ho gukinira, hari ahari utubuye duto duto ariko hari nahandi hari utwatsi. Ariko wegereye kure urabona nibiti binini ahantu ushobora kwugama izuba canke kwivara iyo waruahe.

Abanyeshure bo mumashure yisumbuye ntibaba bakeneye umwigisha abama inyuma kugira bige , bariga bonyene naho umwigisha atoba ahari , ndetse hari n'igihe abasigira ikibazo atari mwishure

Akazi ko gusudira n'akazi dukunze kubonamwo abahungu gusa, ariko ndahimirije n'abakobwa bashaka kugakora kwako kazi bogakora, murabizi ko n'ubu bavuga yuko akazi gakora umugabo n'umugore ashoboye kugakora.

Kwiga gukora imodoka n' ibintu vyiza cane ariko bigoye, rero birasaba ku vyigira nta muntu apfa gukora ku modoka ataravyigiye abanyeshuri bacu rero bageze mu mwaka wa kabiri bazoheza umwaka uza.

Ya miryango navuga ngo bazosudire bagiye kuyiheza rero ndaryohewe kubera ko inzu yanje igiye kugira imiryango ,yarimaze indwi zirenga zitanu narababwiye batangure kuyikora.

Sinkunda umwuga wo gusudira, mugabo kugirango nshobore kwimuka mw'ishure ngo nje mu rindi, bambwiye yuko navyo ntegerezwa kubimenya. Rero ndiko ndavyiga ngo ndabikunde kandi ndabimenye.

kw’ishuri iwacu batumiye umuzungu azoza ku twigisha ibintu bishasha rero uwo muzungu n'umwana mwiza aratwigisha kandi tukavyumva, Umuzungu avuga ikirimi c'igifaransa natwe dusanzwe twumva neza.

Gusudira bisaba y'uko umuntu aba yiteguye neza; birasaba ko yambara impuzu zabigenewe, akambara ibifuka intoke kugirango ntashe, akambara n'ikintu mu maso ngo kugira ivyo ariko arasudira bitamutarukira mu maso.

Uno munsi rero natanguye akazi kanje gashasha ko kubaza, ndaryohewe cane uretse nico bampaye n’imyambaro yo kwambara y'ubururu ndetse N’inkofero itukura.

Umugwi wanje ufasha abana kumenya gusoma, watembereye uni umusi ishure rya arisedwilake tankanyika kugira ngo uhimirize abana kwiga no gukunda gusoma.

Kw'ishuri iwacu imisi yose iyohageze kwubaka bama bahamagara Basabose kuko arivyo yigiye. Rero Basabose yama akora akazi keza cane bakabimushimira.

Natumiwe mu nama yigisha iterambere ry'inkumi nabasore, ariko igihe nashikayo narinitize abana bagera muri mirongo itanu, ariko nahasanze abadashika cumi.

Iyo kw'ishuri hakenewe intebe zo kubaza abanyeshure bari mu gisata co kubaza ni bo baca bazikora uno musi hari hakenewe intebe zizoja mu biro vy'umuyobozi rero abo banyeshure ni bwo bariko barazikora bagira baheze.

Ubuganga ni akazi gakenewe cane mu gihugu cacu c'uburundi bigenze neza twogira umuganga umwe kubarwayi igihumbi aho vyobarisawa nta muntu yobura umuganga.

Kw'ishori rikuru rya gitega n'umusi hategekanijwe inama y'abigisha muri iyo nama haraza kuvugwa ukuntu busubira gukora neza kugira ngo abana bahiga basubire babe mu ba mbere mu bibazo vya leta.

Mumashure y'imyuga haba hari ibintu vyishi bitandukanye vyo kwiga. Hariho abasudira, hariho ababaza, hariho abashona ariko hakabaho n'abashona ibirato. Rero ivyo gukora ibirato nivyo jewe nahisemwo.

Mugisha n'umwana aciye ubwenge cane rero yaratahuye ko kugirango aronke amanota menshi mw'ishure kandi aronke ubumenyi burenze ategerezwa gukorana n'abagenzi be.

Umunyeshure abaza ibibazo n'umunyeshure mwiza cane, atuma abandi babitahura ,rero umunyeshure wuno musi yambagije ikibazo ngo: none nobigenza gute kugira ngo ntez' imbere umugambi wanje?

BASABOSE n’umwana akerebutse cane. N’umwana afise impano zitandukanye, cane cane impano yo gucapa. Uno munsi rero twamuhaye ifoto, ariko aracapa abantu ariko arabona kuri iyo foto.

Maze imisi itanu niga umwuga wo gusudira rero uno musi banyemereye gukoresha icuma cambere gikenewe muruwo mwuga, ndaryohewe ntimworaba.

Mu mashure meza yo mu gisagara ca Bujumbura, umwana wese abafise intebe n'imeza yiwe yisangije; nta muntu numwe baba bicaranye. Ayo mashure aba ari meza cane nanje ndashaka kuyigamwo.

Kwizera yagiye kuramutsa mukuru wiwe ahantu akora. Kwizera rero ni umwana yizera cane yaciye abwira mukuru w'iwe ngo ntiza itaburiya yawe n'inkofero yawe nanje nifotoze ngira mu misi mike nanje nzoba mbaye umuganga w'ibitegwa.

Imyuga yo gukora ama moteri y'imodoka, n’imyuga twabonyemwo abasore n'abagabo cane ariko murino myaka ,hari umwigeme yitwa Mugisha yatanguye kuwukoramwo kandi arabizi cane.

Mu nama yo kw’ ishuri ,ntituba twemereye gukoresha amaterefone ariko kubera Ko izo nama ziba zirimwo abantu bakuze ,baba bemerewe kuzizana ariko ntibazikoreshe.

Mbega mwari mubiza erga n'abakobwa barakina umukino w'amaboko witwa basketebol barawukina, kandi bakawumenya, ubu rero basikae banahiganwa bakaja no mu bindi bihugu nandi iyo nabimenya kera nari ko ukina.

Mu burundi barashize imbere kwiga imyuga. Rero muri uyu mwaka amashure menshi yigisha imyuga yaruguruye . Namwe mushaka kuza kwiga mwo kwiyandikisha turacandika.

Gusudira bisaba ubumenyi bwinshi cane. Rero igihugu cacu c'uburundi cuguruye amashure menshi mashasha yigisha gusudira n'iyindi myuga kugirango abantu bazoza barabikora bazobe ar'abantu bafise ubwobumenyi.

Abigisha bacu barakunda iy'abanyeshure bariko barakorana kuko baca bavuga y'uko abanyeshure bazobitahura bose rero abana bose bakazomenya bakunguruzwa mw'ishuri rindi.